Umugore afise isuka ari mukiyaya c'umuceri, umuceri uracari muto cane ariko arawubagarira yambaye igitenge gisa n'inginagina hamwe n'agapira kirabura hejuru mumutwe ntagitambaro afunze.

Ibakure isa n’inginagina iteretse hasi irimwo ubwishaza bwumye barabusataguye agatete kamwe kamwe kari ukwako.

inzovu zibiri umwe numwana, iyindi ninyina wayo ziri ahantu mugashamba ziirko ziratambuka. Ako gashamba karimu ibiti, ibiti bigufi, nikindi kirekire gisagaraye.